Butali kecci ɗo nder hako majum ɓokko ɓokko, ɗon mari gasa yori, ɓeɗo ɓolta butali defa bannin nyama, ɓeɗo siga yora ɓe feta ɓeyaɓe sorɓa ɓe defi ra nyiri ɓe waɗa kurori be majum.

bukkon makaranta do janga ko moy do jodi ha do koromjem dum do be do vinda nda goto do dari beɗo bornii kodji balejum be sarla juɗɗum.

Motawo manga vo’itingo lawol, ɗon mari jamdi ha babal joɗugo nda tayaji juɗɗi ɓeɗo vo’itina lawol nda jamdi lantarki ha to.

Bakuru sa’inga, juɗɗi juɗɗi ɗo joɗi ha nɗer taso dalma, be biriji ɓe watta bakuru, ɓeɗo waɗira una waɗa nyama be doya, ɓe dakali, waɗa ha dambu, nƴakka mere banin, ɗo wata ha garin kwake yara.

Ɓingel debbo ɗo turni hore, o ɗo mori morɗi kalabaaji. O morli ɗi o hori ɗi ɓaawo, fere o wartiri hedi yeso. O ɗo ɓorni riiga ɓaleejum, brezia maako ɗo wurti.

Pirintaaji mawɗi mawɗi, ɗon mari babal waɗugo pirintin. Ɓe ɗo waɗa pirintin ɗereeji, jey purojeec, ko jey seminas, ko ɗereeji ɓukkon makaranta.

Cholli ɗo va'i ha dou fulaawa leggal ɗo mari hako ɓokko Nikko benanta fulaawa pink ɓeɗo tawa cholli ha ladde ɗo va'a dow leɗɗe.

Bindi talla babal sorgo kusel wulagel, je be naftirta be gas be shawarma do vindi be bindi danejum be hamha bandu mahol penti zargina da windoji peter petel habandu madiman zargina be manga da gene da blogji.

Mota manga je huwugo. Ɗo mari tayaaji mauɗi-mauɗi nayi, ɗiɗi ɓaawo ɓaleeji, ɗiɗi haa yeeso, nda babal dirayva, nda mahdi be kwaano.

Silin fauni nga be nanta lantarki, haske nda fanka je dow ɗum mari nolde ɓalejum ha caka je ɗo fauna sudi be p.o.p ngam vodugo ɓe waɗa lantarki ngam vadugo haske.

Rigaji walugo, jungo juɗɗum be sarla nolde zargina ɗo jillidiri be ɓokko-ɓokko ɗon danejum be boɗejum, ɗo ɓili ha hanga daneji ha jamɗe.

Koromje! Ɗo jeri, ɗe joɗugo himbe tato. Be filo guda tati, wala kosɗe ha babal sorrugo koromje. Ɓeɗo siga ɗum ha palo, ha sudu, ha ofis.

Kofiji guda nai tati, ɗo jeri hippi gotel ɗo hippiti ɓe nanta jok do mari jungo ɗo joɗi hado tire majum, nonde iri gotel ɗo joɗi hado centa tebel.

Yonde sare be ged manga, be dammugal ɗo maɓɓi, ɗo windi Abbas ha dou ged majum. Ɗon mari jamɗe ha dou mahol pentama, ɗo mari lambatu pusinga.

Paɗe ji waɗa ɗum be bit, ɓoggi paɗe man be bit ɓe waɗi ɗum nolde fere fere ɓalejum, ɓodejum, zargina, nda yeri be sarka je waɗa ɗum be bit, nda jawe waɗa ɗum be bit, nda bitji mai nolde fere fere nda posa, nda boro, nda korwal.

Himɓe siyasa tato. Goto ɗo wati gare ɗo mari na'ura ha yeso gare mako oɗo wati humnere boɗejum. Goto ɗo wati jompa oɗo wati agogo be waya mako ha nder jiba. Goto ɗo wati hufnere wati waya mako ha nder jiba, nda polis en ha bawo maɓɓe.

Flawaji do jeri bodi do taiti vodi nonde bokko bokko, do fere do mari leggal da ledde bokko bokko da madusare penti danejum da geneya leddi da kose goddo.

Pauɗa je robe je watata ha yeso. Mabbitinga nolɗe ndiyam leɗɗi. Robe ɗo fauna be pauɗa. Kala ko mai fu be nolɗe pauɗa jabata ɗum. Beɗo fauna ngam ittugo gulɗum hayeso ngam ɗikkutungo yeso goɗɗo voɗa.

"Tesbuk" arabiya jey Sahabo'en, taariiha Sahabo'en ɗo "zaani" bee koofiiji ɗo haɓɓi bee ɓoggi, vinndi bee binndi arabiya vinndi bee binndi booko "raaytili gayded kalip" ɗo mari paɓaawal man nanndu zargiina bee "goldin".

Motawa manga junga bos je waɗugo jahangal wuro dayiɗum nolde zargina, be windoji ɗuɗɗi be taya vonniga je yeso be je ɓawo dubakiya ɓandu mahol nda leggal manga ɓokko ɓokko.

Jamɗe kuɗe je lantarki, ko kafinta, ko makaniki. sukul diriva manga be petel, supaina pilaya manga be petel be pin.

Tattase dirbin nga hauti be tu mater wenanta attarugo dirbi do handerta soroba o jodi hadombedo be do wadira hako beo waira stiw bedo wadira jolof

Urdiji ɗo jeri fereji ha nder kwaliji majum, fere hander kolobaji ɗo joɗi nolde maɓɓo de daneji, ɗo jeri hababal sorrugo majum, ɓeɗo wata urdi ngam usta haccega.

Geeraɗe beɗo sa'a be tingeere be tattase nyaama. Ɓeɗo naftira waaɗa kek be maajum. Ɓeɗo defaɗum bannin nyaama, ɗo naafa ha ɓandu bii adamajo.

Bingel debbo petel e ɗo borni mo riga juɗɗum, ɗo mari tattara kot an join haa shaka, ɗo mari junngo gotel, geefe les ɓaleejum be nanta fulawaji, toɓɓe toɓɓe boɗe daneejum.

Gilɗi ɓokkoɓokko ɓoɗo tawa gildi ha gene ɓedo tawa gilɗi ha nder marori ɓedo tawa gilɗi ha nder nyamdu ɓedo tawa ha ladde be do tawa ha dow gene ɓeɗo tawa ha do hakoji.

Ɓingel debbo ɗo jooɗi ha dou tapare, o ɗo hoosa hoto be waya maako, o ɗo waati ɗankwaali boɗeejum, be riiga ɓaleejum, sarla juɗɗum ɓaleejum be nanta paɗe ɓaleejum. Nda gene.

Madi ɗo nyiɓɓe ɗo nyiɓa timmaka wala penti dammuɗe manga manga, gotel ɗo wati jamɗe, nda katakoji ɗo sengi, nda ɓoggilantarki, nda goɗɗo ɗo joɗi, nda amalanke, ndajarka ɓalewa.

Gidan sama babal kuugal ɗo mari leɗɗeeji ɓokko- ɓokko totton mawnai soosai, ndaa pol waya hiite, ndaa babal waatugo ndaa hiite ndaa ɓoggi lantarki ndaa windooji jey jamndi ndaa kwaano, gidan sama ndaa jamdi haa yaasi.

Himbe siyasa goto do ɓamti juɗe oɗo wati metelewol ha hore mako oɗo wati darugal ɓalejum oɗo wati jompa, oɗo ɓamti jungo ha dou, woɓɓe fere ɗo wati fesin kapji goto do ɓorni riga atampa be zane hoto himɓe siyasa ha dow majum woɓɓe fere ɗo jogi tutaji ɓokko ɓokko be leɗɗe.

Mauɓe siyaasa, ndaa Atiku, ndaa ardido leddi naane Goodluck Ebele Jonathan oɗo waati hifnoore ɓaleejum. Nda goɗɗo feere wari ɗo hufna Atiku, oɗo waati daarugal oɗo waati jompa ɓaleejum nda yimɓe feere ɗo daddari haa moftirde siyaasa.

Lekki wujugo je roɓe je wujugo ha ɓandu, gam ɗiggitina ɓandu, gam laɓɓitina ɓandu.

Fulawaji boɗɗi ɗo mari pindi yelo, ɗo mari pindi boɗejum, be gene ɓokko-ɓokko, nda maadi sare be tayils ha ɓandu man, nda varanda majum.

Bingel debbo, odo hauti nɗiri jungo mako, odo takki lalle zane boɗejum, odo wati jawe odo ɓorni riga ɓe guɗel ɗo mari boɗejum oɗo wati suddaki gele boɗejum.

Sabuluji detol je yiwugo e fadduki nyau, ɗo jeri ha supamaket nolde ɓokko ɓokko, fere bo boɗejum, do ha nder leddaji majum, ɓeɗo soda ɗum ngam yiwugo, ngam urugo, ngam atugo ku’e dotti ha nder ndiyam.

Babal buki ɗo fauni be labileji, ɓeɗo haɓɓi uppi bolom bolom haɓɓi hadow majum, bolom bolon zargina, danejum, benanta pink, nda fulawa, nda koromje, ɓeɗo fauni koromje danejum haɓɓini ɓe buti.

Himɓɓe siyasa tato roɓɓe ɗiɗo debbo gotel, gotel ɗo wati gare be jompa be sarla odo wati darude odo wati hifnere petel be zane ɓodejum, gotel ɗo wati jompa voyel be toɓɓe toɓɓe ɗo wati bayriji ɗiɗi ha jiba mako oɗo mari vakkude oɗo wati hifnere, debbo to ɗo wati ɗankwali oɗo mosa oɗo wati yeri be atampa.

Gooto ɗo waati junngo gootel haa jiiba ,o ɗo ɓorni riiga burawun ,jompa be sarla, o ɗo waati hifneere burawun be diidi diidi, o ɗo mari vakkude ɓaleejum, o ɗo moosa. Gooto bo ɗo haa caka, o ɗo waati junngo ɗiɗi haa jiiba, o ɗo waati limse aac kolo, o ɗo waati hifneere .Gooto ɗo waati hifneere jogi waya maako, o ɗo waati hufneere zargina.

Ngomnajo Kano oɗo wati garewol bongol danejum har leddi, odo wati jompa, oɗo wati sarla jompa jungo ramminga, oɗo wati agogo ɓalejum, oɗo wati hifnere boɗejum, oɗo dari hakombi madi bo dum nolde danejum be dammugal.

Saayinbot hollata makaranta jey puraamari, haa jaada, ɗo waɗi kot of am jey adam, jey najeeriya, maadi mahol maajum ɗo mari burɗe burɗe, ɗo mari jamɗe haa dow nolde ɓokko ɓokko.

Biskitji, do jeeri ha babal supamaaket do zaani hoto biskit man ha yaasi be inde maajum. ɓe do vindi sheede neira, noɓe sorir ta ɗum gotel dubu ɗaya da ɗaribiwu.

Leeso katifa ɗo dou majum, wala be shit nda hore leeso majun petel daidei nyolde jargina, nda wadrob.

Blendaji jei dirɓugo tattase be nanta nyebbe, be nanta marori keccum, jei glas. Ɗo mari babal tunnugo, ɗo mari babal ɓeddugo, ɗo mari jamɗe ha nder, ɗo mari maɓɓode, ɗo mari jungo glas be ɓoggi lantarki.

Nyebbam lotugo bawo suduji, kokuma laiɓurgo tasaje blich, labatas ɗo nder goraji majum. Ɗo jeri ha supamaket nonde-fere-fere, ndiyam leddi, nonde zargina, gora danejum nonde bokko boko nda detol. .

Tuffa nonde ndiyam goro yelo be nanta boɗejum, be lemu ɗo jeri ha nder silawoji ha babal supermarket. Ɓeɗo nyama apple mere ɓeɗo ta’a wata ha nder fruit salat, ɓeɗo dirɓa nga hauta fruits be man.

Caago sorrugo defte jey "Makaranta" ɗo ba "tesbuk" defte mawɗi "exsasaayis Buk" jey vinndirgo ɓikkoy, bayrooji, pensilji, kilinaaji "calculator".

Tumaatur boɗeejum, ɓenndunde, mawnde, ɗo jooɗi haa dow Kaapet, ɓe ɗo ta'a tumaatur feere mum waɗa manda waɗa salat nyaama, ɓe ɗo he''a haa haako waɗa tattaase bee tingeere dirɓa.

Madii ofis tanti nolde ɗiɗi danejum ɗo mari dammuɗe ɓalejum, ɗo mari windoji gilas, mota ha nder babal gaareji mota.

Kodon. ɓe ɗo naftira kodon nyama ngam nana belɗum, ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on ɗo jooɗi haa dow pilet ɓendinga, ɗo waɗa furut salat be ayaba.

Frish guda tati je feunata ndiyam, ko sigugo kuje ko vonnata ha nder majum, ɗo mari maɓɓode guda ɗiɗi, nolde silver vindi nomber 10 ha do majum.

Filin ɓol, ɗo tarni ɓe raga jamɗi. Nɗa kapet wa, giras nolɗe bokko bokko. Nɗa ɓaɓal fiɗugo bol nasta. Nɗa maɗi sare, ɓe nanta winɗoji je jamɗi. Nɗa fulawaji, ɓe leɗɗe manga manga.

Mofter de siyasa, worɓe be roɓe, ɗo mofti ɓe ɗo wati fisinkabji fere nolde ɓokko ɓokko, fere ɓalejum, nda tutawol jam Iya majom, nda legal polwaya, nda leɗɗe, nda gid ɓalewa.

Deftere novel windiga alexandar thutson je salafi ha nijeria na dina islama jangirte be siyasa goɗɗo ɗo joggi alama zane jullurde be chi, eji.

Yonde saare ɗon mari be siteb be tils, ɗon mari bob lantarki bandu mahol mai, ɗon mari windoji be gilas, ɗon mari babal fulawaji.

Boroji do jeri hababal sorugo boroji jerobe fere jungo juddum fere jungo dammudum fere jungo cen fere jungo rooba do jeri maudi be petel petel nolde bokko bokkodon nolde zargina balejum pink be nolde leddi.

Yonnde saare ɗon mari dammugal mabbitinga jey njamndi. Ɗon mari dammugal feere ɗo maɓɓi, winndo ɗon peetel mabbitinga seɗɗa, varannda pusinga, mahol wala penti, ɗon mari burɗe burɗe haa ɓanndu mahol maajum.

Wamarde al'aada himɓe worɓe, ɗo watti gude, waati riigaaji boɗeeji, gooto ɗo ɓamti haa dow haɓɓii daande. Ɓe ɗo jogi cabbi, ndaa yiite ɓe ɗo hawti leɗɗe huɓɓi. Ndaa ka’e, ndaa pitirlaaji mawɗi, ndaa leggal, ndaa duule.

Lasi gasa jei nasara. Ay lashis ɓalejum ɗo ha nder roba majum. Nda gam je takkugo majum. Roɓe ɗo faunira nda gazal ji ɓe ɗo takka ha dau giti mabbe ɓe yahan buki.

Liɗɗi haa nder ndiyam, ɗi ɗo jeerindiri, hawtindiri ko'e maɓɓe. Ɓe ɗo nyaama liɗɗi, ɓe ɗo heɓa liɗɗi haa nder ndiyam ko maayo, ɓe ɗo nyaama waɗa sos be maajum, ɓe ɗo sa’a, ɓe ɗo wula.

Tasaje roobaji ɗiɗi be maɓɓode ɓe ɗo joɗi ha leddi ha dow gene ɓe ɗo naftira robaji ngam sigugo nyamdu ha firij ko hako to lutti kokuma hokkugo bukkon nyama.

Worɓe ɗo dari, woɓɓe feere ɗo waati, gooto ɗo waati gaare, be jompa, be sarla, o ɗo jogi kawunta haa juuɗe maako, o ɗo waati daarugal ɓaleejum be hifneere. Gooto ɗo dari hawtindiri juuɗe maako, o ɗo waati jompa be sarla daneejum, o ɗo waati hufneere. Gooto ɗo waati be agoogo be halagaare. Woɓɓe feere ɗo ɓaawo maɓɓe ɓe ɗo waati kufneeje, ndaa juulurde haa ɓaawo maɓɓe.

Kooɗi jey rooba, jey fijigo, kooɗi ɓukkon fijata ɓe ɗo naftira be maɓɓoode bayro, be hoore baatir, goɗɗo ɗo jogi haa juude maako be leddi.

Nder parlo be ceiling POP penti danejum. Nda window, nda dammugal; dammuɗe ɗiɗi je nanta njamdi, nda babal watugo fanka, nda bulb lantarki.

Debbo ɗo la nya mashin kosɗe tati mabbitinga ɓawo, oɗo rondi jarkaji je ndiyam, oɗo haɓɓi dankwali, oɗo wati riga be siket nolde bokko bokko, nda gene nda leggal.

Yonde sare be get manga, be zane jamɗe ɓaleejum be daneejum. Dammugal ɗo maɓɓi, ɗon jamɗe ha dou maajum, mahol sare maajum. Mahol towɗum.

Payanɗe lope benanta feho, benanta panɗe ɗo jeri hababal sorrugo, benanta butaji, fere fauni ga fere faunaka.

Booga, nyamdu ɓe waɗirta be fulawa. Ɓe ɗo tufi kuɗi haa dou maajum, be baafe haako, be piya, ɗo jeri haa dou trey.

Toci goɗɗo ɗo jogi je hautugo be lantarki waɗata chaji. Nda tociji fere ɗo joɗi dow tebur, nda kalkuleto naftirgo je ɓukkon makaranta.

Kare kuɗe je lantarki nda playa, nda stre driver, nda zarto, nda guduma, patt man ɓe ɗo naftira ɗum ha fistugo hunde ko tappugo hunde, ko taugo kuje.

Sayinbot babal sorrugo daata bee rchaji kati bee p.o.s ndaa zaane p.o.s machin ɗo vindi p.o.s jey sorrugo wayaaji bee telhon nomba maɓɓe inde babal may surilanka ɓe ɗo ɓili haa dow pol waya ndaa goɗɗo ɗo dari nda himɓe ɗiɗo ɗo jooɗi haa yasi nda koromje.

Be ɗo ɓorni gunki riga ɓingel debbo je material be nanta jungo juɗɗum benanta fulawaji haɗomajum be bindi ɗon mari tattara ha kesi.

Zaane leggal manga, be hako ɓokko-ɓokko be pindi yelo, be gene ha les maajum daneejum be ɓaleejum. Be gene ɓokko-ɓokko, nda leddi jaarandi.

Chokaliji do jodi ha nder babal sigugo majum, mabɓode man do jodi ha leddi nolde diyam gol, ɗon je nyamugo je yargo sha’i je nyamugo doya ko dankali, don labe je ta’ugo bredi.

Leɗɗe yaɗiiri, ɗo fuɗi feere yoori, feere yooraaka, bee haako maajum ɓokko-ɓokko nda leggal manga nder maajum. Ɓe ɗo naftira yaɗiiri waɗira gaari. Ɓe ɗo defa bo wqɗa kuroori bee maajum waɗa kaamu.

Babal nyaamugo nyaamdu restorant, koo njaram, nda leɗɗe nda intalok, ngol bee taayels, reeta, nda windooji, nda eesi.

Piɗde leɗɗe agwaluma, Nyamuri'en wiyata ɗum. Nɗenolde bana lemu gotel o fecciti nyamdu nyamuri'en ɓeɗo mura ɓikkon majum sakkina lare majum.

Fijoɓe bol je kosɗe do fija bol e'do ha leddi mbulbuldi e'do wati sos danejum himɓe fere do jodi laraɓe do koromje roɓa.

Dikoda jenanta strong don mari boggol lantarki, goddo do joggi dum be do hauta dum be tivi be dish hayasi gam laru ko fe’ata tashaji fere-fere woni ha majum.

Ovun kuje waɗugo kek jey lantarki, ɗon mari tireeji haa nder totton. A waɗan kek, a waɗan biredi, a sigan nyamdu ma haa nder totton, a wulan kusel.

Ɓukkon makaranta ɗo joɗi ha dow teburji mabbe be laptop ji ha yeso maɓɓe, gotel do vinda o ɗo mari deftere be bayro, ɓe ɗo wati cot be nectai rigaji iri gotel, nda wobbe fere ha ɓawo maɓɓe.

Halagare, ɗeɓɓo ɗo wati ha jungo mako. Peɗeli mako ɓe lalle ɓalejum, oɗo ɓamji, ɗeɓɓo nɗanejo. Ɗo mari toɓɓe toɓɓe ɓalejum ha jungo mako. Roɓ ɗo wata ngam paune ɗo vo’’itina jungo.

Paɗe kesum baleje jerobe do habbi be boggol danijum don mari jamde ha do mai don mari kine do vindi nomba be cede be sorrata debbo ɗo jogi.

Fijirde bol kosde, worbe do fija goto do nangi goto, be wari fiyugo bol, be do wati rigaji be sarlaji gajeren wondo be soksji juddum, be pade kamvasji.

Jaaradi ɗo mofti, nda gene ɓokko-ɓokko nda mahol be penti danejum ɗo ɓakkita, ɓeɗo naftira jaaradi ngam mahugo sare, ngam rufugo hander sare.

Lekki kapsol haa saacet, gootel ɗo hippi, gootel ɗo hippiti, guda sappo. Ndaa gootel haa kuwali maajum, ɗum monanta moltivitamins, waato naftirgo ngam ɓedduki ƴii'am.

Yonde sare be maɓɓode kwano ɗo maɓɓi be kwaɗo, kwano waɗiga sasa be katako ɓan mahol sare wala penti ɗon mari dagali ha yasi.

mota wal geru vo’itingo lawol, do vo’itina be tayaji maudi maudi goddo do lanya nga, nda koseje be ci’a nda mota wongal ha lawol da jarandi da gene.

Worbe juy bedo ɓorni jompaci be nanta sarlaji, ɓeɗo wati kufneje goto ɗo wati darugal goto ɗo wati agogo, goto ɗo jogi counter haa juɗe mako, ɓeɗo dari gada leggal da kwano sare.

Lekki daneejum ɗo joɗi haa nder sacet maajum. Da kwali maajum ɗo holli tabulet, ɗo holli tablet kombotal 1000 mili giram. Ɓeɗo naftira lekki ngam moɗuki, ngam nyau, faddugo nyau. Ɓeɗo heɓa lekki asibiti ko haa kemisji.

Bukkoyji petel patel be ɗo fi ja bol, beɗo wati rigaji be sarla gajeren wondo be soksji baleji, be kamvasji. Goto ɗo dasariga goto da refrimaɓbe do wati.

Ɗash ɓot mota manga. Nɗa ɓirki. Nɗa ɓaɓal esi. Nɗa ɓaɓal kunnugo esi. Nɗa ɓaɓal kunnugo mota majum. O wati ki, ɓe ki holɗa nɗa puloka.

Nyiri lawinga ɓoɗe diɗi, ɓe hako baskoje, ɓe rufi yaji ha dou majum, be kusel ha nder tasou danejum.

Ɓingel debbo ɗo born riga be sket ɗo wati halagari, ɗo wati jawe, ɗo vakki boro balijum, ɗo suddi gele gefe ballejum ɗo taki lalle ɓalejum o ɗo do dari ha kombi ged danejum.

Draya , jei gasa , jei yite jei roɓe. Ɗo yorna gasa. Debbo ɗo lota gasa mako ɗo yorna ɗo ɓokka hindu, ɓe ɗo hauta ɗum be landarki nda ɗum peton peton.

Yam-balls be chokali sa'inga: Be do wada yam-balls be doya. Be loppa doya be hauta be tattase, be tingere be kwai. Be su66a nder kwai be sa'a dum.

Leɗɗe fulaawa ɗo jirfiti, ɗo mari haako ɓokko-ɓokko, sukkinga, ɗo mari pindi boɗejum, ɗon ndaa leggal fulaawa towɗum, juuɗɗum, ɓe ɗo fawna ha ɓandu saare ha ɓandu mahol.

Deftere novel, ɗo zani bingel debbo, ɗo jogi ɗerewol win daga be arabiya, o ɗo haɓɓi adiko , win ndagol jonatan N Lipman, je julɓe ha arewa China.

Ɓingel ɗebbo o fauni wati jogi boro bodejum o do ɓorni riga rammuɗum be jungo petel nda debbo fere do jogi waya hosa hoto oɗo duhi sarla juɗɗum nda gorko fere ɗo dari ha nder.

Nɗa mit pai, nɗa samosa, nɗa sipirin rol, nɗa nanta keke ɗo fauni be hunɗe ɓoɗejum, ɗo winɗi piknik. Nɗa nanta pepaji fere sawi nɗanijum ɗo jeri ha ɗou tebur.

Mase ɓe jeri nder plat ɓe ɗo waɗira mase be marori be yis be chuga be flawa be sa'a be nyebbam petel ni do nyamira dum be bakuru yajji be hako be sous

Tesbukje, ɗo jeri hababal jangugo laibri je ɓukkon saaiens, kemestiry, fysiks jogirafy byloloji be defteje fere fere.

plate nonde milk set mom ɗeɓɓo do jogi ɓe ɗo naftira plate gam nyamugo nyamdu, gam balla ɓangal.

Himɓe siyasa ɗiɗo ɗo hofnidira ɗo jogi ndiri jungo, gato bature danejo oɗo wati kot ɓalejum be nek tayi, nda tutawal nijeria ɓawo mai mako goto ɗo wati jompa be jompa zargina oɗo wati darogal oɗo wati yufnere nada fulak Najeriya.

Rooɓe ɗiɗo, ɗo jooɗii feefa tummude, goto ɗo feefa tummude manga, ɗo jogii laɓi, o ɗo haɓɓi adiko, ɗo ɓorni riga daneejum, ɗo jooɗii forti haa doo daago bali, gooto ɗo fefa tummude petel, be nanta laɓi maako ndo sekko.

Leggal fulaawa ɗo mari pinndi ɓokko ɓokko ,be nanta boɗeejum, be nonnde ndiyam koy. Ndaa geene ɓe ɗo siga fulaawa haa yonnde saare ,ɓe ɗo siga haa ofisji ngam vo’ina babal.

Yonde saare ɗo mari maɓɓoɗe ɗiɗi, ɗiɗi fu ɗo maɓɓi be kwaɗo, ɗon mari lambatu penti maadi man waati leddi varanda man waati.

Babal larugo bol, himɓe ɗo heɓɓini do joɗi, ɗo lara bol, woɓɓe fere ɗo dari, woɓɓe fere don joɗi, woɓɓe fere ɗo va’i hado babal tanki nda jamdeji.

Urdiiji je rooɓe, ɓe worɓe, ɗo nder gonngomji, feere ɗo nder kwaaliiji, feere ɗo vurti haa yaasi je kolobaaji peesugo haa kare, ɓe nanta watugo haa ɓanndu.

Koy definga ta’aɗum be nyebbam nyamugo mionite be carot ta’inga, be nyebbe gongom, be salat ha gefe ɗo jeri ha dou tire danejum.

Tumatur, laɓi, chopin bot, debbo do ta'a tumatur ha dou chopin bot, ɓeɗo naftira tumatur r nyama, ɓeɗo waɗira hako ɓeɗo ta’a bannin nyama nder salat ɓeɗo ta’a nyama ha dou nyamdu.

Taliya, supageti ɗo jeri hababal supa maaket sorugo ɗum. ɓeɗo defa taliya be manja, ɓeɗo waɗa jalof majum, ɓeɗo hauta ha nder marori defa, ɓeɗo hauta be nyembe defa.

Goɗɗo gorko ɗo fauni ɓorni garewa ma pindiwa, be jomba be sarla. Oɗo wati riga jungo lings be lings ɓalejum be zubi ha yeso gare mako oɗo dari.

Julurde: Worɓe ɗo jula woɓɓe fere ɗo waati jompaji be rigaji, woɓɓe fere ɗo wati gare be jompa be sarla be hufnere, woɓɓe fere watai hufnere. Nda esi, nda windo, nda dammuɗe.

nyiɓaalo saare boɗɗum, gidan sama, kuwano boɗeejum jey zamanu, feere kuwano ɓaleejum jey zamanu, ndaa nanta leggal fulawa haa yaasi, pob lantarki haa ɓanndu maadi man, be jamɗe be get.

Ɓiingel debbo do borni riga juɗdum salai koppi mako ɗon tattara tattara oɗo jogi kesi mako odo jogi jungo gotel ha do kosɗe da bokoti da katako da leddi.

Ɓingel debbo do morli gasa mako ɓaleha kurum kalaba. Oɗo haɓɓi be roba, oɗo wartiri fere ɗi yeso, oɗo turni yeso mako, oɗo ɓorni riga ɓalejum, nda geram ɗuɗɗum.

Lekki ɗojuru ha nder kwali mum, je ɗojugo, je damba, je pewol, nde kof 100 mil, ɗo nder kwali mum, ɓeɗo yara lekki, hokka ɓukkon ko mauɗo, ngam damba.

Yasi nder sare, dammugal palo do maɓɓiti je jamdi, nda lantarki bulb, nda window glass, nda babal hite, nda woɓɓe ɗii ɗo dari goto do hosa hoto, goto ɗo mosa seɗɗa.

Ledaji je kurori jus waɗaɗum be kurori citta afo be kwakwa, da shuga kwali je kwaya ɗo jeri ha supa maket.

Urdi miski guda ɗiɗi ha nder koloba peton-peton, ɓe maɓɓode ndiyam gol. Goɗɗo ɗo jogi ɗo wati halagare hakooli gotel. Ɓe ɗo naftira urdi miski ngam waɗugo ha bandu ɓe ɗo naftira nyaunda himbe, nya'u hendu.

Akwati kare chafe chafe je roɓe, ɗon gazal, jambaki, ɗon maskara je wadugu ha dau geram, don aylash je wadugu ha dau gasa gite, pauda ji, nyembam hunduko.

Kuje sigugo tasaje, guda tati ɗiɗi gotel do yowi dow gotel, je sigugo pletji be kofiji nolde danejum be bodejum be ɓokko ɓokko.

Maadi lope, jei mborro'en, ɗo hippi be huɗo. Nda debbo fere ɗo dari ɗo jogi ɓingel, nda gorko ɗo dari ɗo wati riga wati hule, hifnere, nda maadi lope ɗo mari... hippi be kwano, nda leɗɗe.

Sainbod jei babal hoosugo hooto cristal studiyo ɗo vindi be nonba babal woni sangere futi, lawol girei vindi fari communication, ɗo zaani hoto debbo ɗo moori morɗi juɗɗi.

Tesebok fisiks nolde ɓalejum nda zane kendir ɗo kuɓi ha do majum, je ɓukkon makaranta manga yesu puramari be makaranta manga.

Yadi shada je robe inde maga kupa do windi suprim textila do maga nolde bokko bokko worbe don nyota dum gare jompa e nanta sarla robe don nyota dum riga be gudel ko kuma riga juɗɗum ko kuma riga be siket.

Sayinbodji, je holli babal ɗaɓutugo tiketi je dillugo hajji ko umra, ɗo vindi be nomba wayaji be ha a heɓata ɓe gorzoro rot kano sarki aya.

Tutawal lesdi: Do holla alama lesdi fere. do mari kodere yellow, be do mari nolde green do zani, nda balijum be zargina.

Yonde sare be get, be dammugal maɓutugo ɗo maɓɓi mahol ma wala penti, nda babal watugo bob leddi baranda man laɓai.

Sayinbod wa jey babal sorugo hijab jey rowɓe jey AMU Nasara. Ɓe zaani hijabji nonnde kala kala ,be dizayji kala kala, ɗon feere mannga mannga baleejum be daneejum. Ɗon jey riiga be sarla, ɓe ɗo winndi babal ,ɓe heɓata ɓe ,be nommba wayaaji maɓɓe.

Nyiwa manga ma pindiwal ɗo mari luwal ha leskine mako juɗɗum danejum, do mari kine juɗɗum do nder ladde nda gene ha les kosɗe mako pola do awi, ha do ɓawo mako.

Rooɓe ɗo ɓorni kare al'ada je nyamuri, be oldi ha dande, be oldi ha dow ɓernde, ɓe ɗo ɓorni rigaji boɗeji, ɓe ɗo jogi kuje al'ada ɓe ɗo wati jawe oldi, ɓe ɗo wati oldi ha hore.

Lantan je be ɓoggi caji o naftira hite heba wada haske, ɗo nder kwali maga ɗo joga yiite.

Ƙoi sa'inga, be dankali nasara sa'inga. Ɗo waati haa nder plate danejum ngam hasutuggo fajjira, bo sumtugo.

Paaka. Ɓeɗo ɓoftira paka leddi, ɓe ɗo ɓoftira dotti, to ɓe mofti. Ɓe ɗo moftira dotti ha shuɗi, ɓe ɗo ɓoftira dutti ha yonde sare. Ɓe ɗo ɓoftira jaraandi.

Goraji madara ɗo windi almon mil fere ɓe waɗi ɓe stroberi fere bo je kakwa do ha goraji danejum be maɓɓode ɗo jeri ha babal supa maket.

Abarbaaji mawɗi guda tati ɗo jooɗi haa dow leggal maajum, boo mari haako mɗajum haa do ma settaaka. Ɓeɗo waɗa abarba, ɓe ɗo waɗira furut salat, be ɗo nyaama bannin, ɓeɗo waɗira fud dirink.

Ɓiɗɗo debbo ɗo morɗi boɗɗi gasa judka har yotti sali ɓernde mako, oɗo jogi bamti jungo mako jogi gasa mai, peɗeli mako juɗɗum, oɗo wati riga wala jungo.

Hore leeso manga, vongo. Ɗo mari botinji be soso nolde leddi. Ɗo mari said droowaji be drowaji gotel-gotel. Nda wadrop manga, ɗo mari darugal ha dou man.

Kuytaaje ɓokko-ɓokko, feere ɗo ta’i ɗon mari ɓukkon ndanehon haa nder totton, feere ɗo haaɗa, ɓe ɗo nyaama kuytaaje bannin, ɓe ɗo waata ɗi haa haako.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni riga matiriyal buuba gawon juɗɗum, oɗo suddi gelee, ɗo jogi waya ɗo waati agogo ɗo waati halagaare.

Urdi do jeri ha babal sorrugo ha supamaket nolɗe kala kala mabboɗe iri gotel inɗe maji iri gotel ɓe ɗo wata urdi hadir ɓandu ha dow limse.

Nyeɓɓam hunɗuko guɗa tati ɗo joɗi ha ɗou leso, ɗo we’iti ɓe ɓeshit ɓe gazal ,roɓe ɗo fina gazal ɓe ɗo wata nyeɓɓam hunɗuko gam hunɗuko diggita gam hunɗuko ta seka musamman wakkati jangol.

Haakoji lee lambu, my je naftirgo nda kaabeji ɗo jeeri, nda nƴebbe kecce ha nder ledaji ɗo saawi, nda kaarot nda tumatur ɗo saawi ha nder roba, nda tattase keccum be tattase boɗejum be attarugu pad ɗo jeeri nda nda leemu.

Ɓukkon debbo be gorko, debbo ɗo waati ɗankuwali be riiga ɗo jala, ɓinngel gorko ɗo jala. Ɓe ɗo waati juuɗeeji maɓɓe, haa nder bokoti, haa nder oomo. Ndaa oomo sonlayit ɗo jooɗi haa sera, ndaa kare ɓe lootata, ɓe ɗo waɗa talla oomo.

Bororojo o ɗo dilla durugo na’i maako. O ɗo waati sarla juɗɗum benanta riiga .O ɗo jogi sawru, o ɗo jogi goraaru maako, o ɗo waati hufneere, o ɗo ndaa na'i maako haa sera ,ndaa geene, ndaa leɗɗe.

Agogoji, jei worɓe manga manga feere jei chen, feere jei laral, feere jei rooba, daneejum, ɗon ɓaleejum nolde ɓokko ɓokko.

Yonde sare be get manga ɓaleejum. Ɗo mari leɗde hako ɓokko-ɓokko, be gene ha yasi. Baranda dammugal get majum pusinga, mahol mai wala penti.

Tutawal hollata alama lesdi fere. Ɗon mari nolde kala ɗiɗi; ɗon mari boɗejum nanta zargina. ɗon mari(zan) didi haa chaka man danejum, ɗon mari fulawaji ha nder zane danejum majum.

Worɓe nayo, ɗiɗo ɗo wati gareji ɗo wati hifneje ɗo mari sajeji ɓedo hauti juɗeji maɓɓe" Goto ɗo jogi waya ɓalewa, Goto ɗo wati agogo, Ɗiɗo ɗo wati jompaji, Goto ɗo wati darugal ɓalewal ha ɓandu jompa be hifnere.

Padeji je worbee nolde fere fere, ɗon mari didi danejum fere ɗon mari ɓalejum, ɗo jeri ha dou babal sigugo paɗe je jamdi, nda mahol ɓeɗo siga paɗe ha dou babal majum ngam ta paɗe vonna.

Shago kemis je babal ɓe sorata lekki fas an keya. Ɗon maadi mauɗum towɗum gidan-sama, ɗon mari windoji nolde zargina, ɗon mari dammuɗe ɗiɗi, nda mota ɗo dari ha yasi, nda jamɗe, nda gene.

Fijirde gargaji ya nda pucchi ɓeɗo fauni ɗi ɓeɗo va’i ɓeɗo wati gareji ɓeɗo meti meteleji ɓaleji ɓeɗo jogi jare.

Tuta lesdi fere, ɗon mari zane nonnde ndiyam boi be bodejum be nanta nonnde zargina be kode, zane kode daneejum.

Sainbot albishir, babal sikanin je redu'en, ɗon vidi nomba talahon nomba maɓɓe guda tati, ɗo zani hoto debbo ɗo mari redu ɓukkun chutuɓe, nda gunki ha gefe.

Defte arabiya Kur'anuji be tarihaji be sira ɗo jeri ha babal kabot ha babal jangugo. Mallum'en naftirta be ɓukkoiji naftirta ngam andugo deena maɓɓe.

Madi gidansama be windoji be jamɗe bo bagalapuruf ɗuɗɗii, nda goɗɗo dariya dammugal majum, nda goɗɗo fere ɗo dari ha sera majum, maholmai wala penti.

Nyiɓaalo mauɗe mauɗe ɗiɗi, timmaka nyiɓego o mari dammuɗe, nda leggal polwaya nda jarandi, nda mota picop jei hosugo kare.

"Tumatur" ɓendinga be ɓendaka ɗo ha leggal majum ɗo mari hako ɓokko ɓokko ɓeɗo naftira tumatur waɗa hako ɓeɗo dirba hauta be tattase be tingere.

Lekki hawan jini ɗo ha nder kwali majum, ɗo mari zane ɓokko ɓokko be nanta danejum be bindi boɗejum ɗon mari ku’e lekki guda ɗari ha nder majum ɓeɗo sora ha kemis ɓeɗo windina marɓe hawan jini ha asibiti.

Deftere novel je jangugo inde maga african abrod je mowindi deftere mai o labisi ajala ozani mashin vesper ɗo zani hosere ɗo zani sare.

Moftorde siyasa himɓe siyasa ,worɓe ɗo ɓorni riiga, jompaji ɗo waati limse atampa rowɓe ɗo ɓorni, gooto ɗo waati hifnere, darugal baleere o ɗo jogi microfone, o ɗo waati agogo, gooto ɗo jogi tuutaje jam'iya maako. Ɗiɗo ɗo waati fesin cap.

Kare kampala je worɓe nyotadi be zubi jompaji jungo rammudum. do jeri do bili ha babal sorrugo da fereji nyotaka do hashago.

fijerde al'ada je himbe nani langa worɓe ɗo waɗa ɗo fija ɗum ɓe wala paɗe beɗo duhi sarlaji huɓbe fere do borti muɓe fere ɗo wati kifneje laroɓe ɗon lara ɓe ɓeɗo jogi kosgal gotel diwa da madi wala penti da ledde da debbo ɗo wati himar

Lekki antibiotics, jei jawakloks suspenshon ndiyam ndiyam ɗo ha nder kwali, nda ɗo vindi 100 mg ɓe ɗo yara ɗum, hokka ɓikkon gam damba ngam fadduki nyau.

Lekki je fufu ɗo windi promot helti longs, ɗo zani fufu ɓernde goɗɗo je campany long shield.

Fatiru, nolde ɓalejum be danejum, ɓeɗo haɓɓi niɗum hunde hadande boɗejum, oɗo bamti hore mako tijja dow be vicco ɓalejum, ɓeɗo joɗi hado tayis ɓeɗo siga faturu ha sare, ɓeɗo wurna faturu.

Laawol kolta, geefe maajum ɗiɗi fuu ɗum maadi saare, mahol to'uɗum-to'uɗum ɗum leɗɗe, manga-manga be nanta haako ɓokko-ɓokko don mari get, to'uɗum nda goɗɗo ɗo tuura amalanke.

Ɓiɓɓe leɗɗe. Kwakwa je manja ɗo mofti, be man ɓe waɗirta manja ɗo wakka nyebbam manja. Ɓe ɗo pusa kwaka man nyaama, ɓe ɗo defa ɓukkon man bannin nyaama.

Goraji fauninga ɗo windi kolcoral de, be nanta bindi danejum windi soɓo, ɓe wadi soɓo be lowi ha goraji ngam nanta yahugo buki ɗo maɓɓi be maɓɓode danejum.

Babal nyamugo nyamdu be kujeji yarugo, inde maga les begas do vindi sinbord maga hado, nda dammude nda bobji lantarki do kunni, esi ji manga manga ɗo ɓili ha dow ma matimatu da flawaji ha nder babal flawaji nda katako wadugo hippugo sare, nda pol wayaji lantarki.

Bikkon fi jobe bol be do wati kare bol regaji be sarla gajeren wondoji be do faddi kamvasji boot be soksji daneji wobbe fere do turi wobbe fere do dari ha bawo mabbe nan gidiri jungoji mabbe da wobbe fereji do bawo mabbe da sare makaranta ha bawo mai be kwano bodeji.

Defte je hausare novel je labariji tarijhi jagora nazarin hausa ɗon gotel je gimi, gotel ɗo zani hoto goɗɗo ɗo joɗi ha dow tebr janga, gotel ɗo zani gertogal be leggal, gotel ɗo zani debbo ɗo rondi leɗɗe.

Tuutawal lesdi, ɗo fawni bee pawne ɓokko-ɓokko haa caka, ɗo mari diidi zargiina bee daneejum haa caka bee zargiina haa geefe ɗo holla alaama lesdi feere.

Nyibala voingo, ɗon mari fulawaji ɗiɗi, leɗɗe fulawa ha nder panɗe jamdi, ɗon mari step goɗɗo ɗo dari ɓari mahol, ɗon mari windo dammugal ɗo maɓɓiti seɗɗa, nda lantarki nda ɓoggi lantarki.

Mootawa mannga je wasugo boohwol ɗo dari haa nder ngesa, ɓe remi nda geene haa sera maajum, nda worɓe ɗo dari, nda ɓinngel eo dari ɓamti jallabiya maako, nda saare haa geefe, nda hooseere be geene.

Lawol koltaya, ci’e hasira majum be kwano bodejum, polwaya lantarki guda tati be be je haskugo hite, boggi lantarki leɗɗe ɓokko-ɓokko juɗɗii fulawaji.

Julurde worɓe do jodi julurde do jeri da jamɗe ha varanda da silin ɓe ɗo waɗi kumneje da mashinji ɗo jeri.

Ɗer palo be nanta sitep va’ugo ɗau. Banɗu mahol man be tiles ɗo penti boɗdum. Ɗon mari dammugal be ke'i nɗa ledaji.

Ɓikkon makaranta ɗo jooɗi haa koromje maɓɓe, koo moy bee korwal maako bee Teebur maako, rewɓe geefe, worɓe geefe. Rewɓe ɗo waati himar daneejum, ɓe ɗo sigi defteeji haa yeeso maɓɓe, worɓe ɗo waati koɗji ɓaleeji bee nanta sarlaaji, ndaa fanka ɗiɗi nda bob lantarki.

Yonde saare, nda dammugal njamdi be penti boɗdum, nda flawa do jeri babal flawa bet da pol lantarki.

Himɓɓe ji ɓukkon be mauɓe ɗo hebbini ha nder jirgi on ha nder kombowal manga ha nder mayo, woɓɓe fere ɗo joɗi ha dou nda goɗɗo fere ɗo dari.

Sayinbot mangawa je hollata babal sorrugo koromje boɗɗi. Zane korowal boɗeejum, debbo ɗo jooɗi haa dow maajum, ɗo vindi so fa, so gut, be nomba maɓɓe, be telefon nomba maɓɓe haa dow mahol, be jamɗe.

Agogo jungo jamdi, hore manga je worɓɓe. ɗo holle wakkati jamdi jui'tati lutti minti sappo.

Worɓe ɗo fawa kare natina mota, butwa mota ɗo maɓɓiti alama holli ɓe waɗan jahagal, nda bakko nda akwati ton nda akwati ɓalejum nda mota fere hatto nda leggal.

Moftorde julɓe worɓe. Ɓe fere ɗo wati gareji, ɓe feere ɗo wati daaroɗe be hufnere, ɓe fere do wati jompaji da kasa maido be rondi ha dou, da tanki balewa da get da mota da windoji.

Sare wonde ɗo penti danejum be balejum ha lesman da windo waɗi bagala prut jamdi da hite da jarka yelo hayasi da fulawaji ha damungal sare da get balejum da bokati balejum do hippi be roba bo nonde zargina.

Sabulu yiwugo inde maga dof. Ɗo nder kwaliji majum ha nder suparmaket. Ɓe ɗo sorra ɗum ujinere gotel be nera ɗari.

Horde feefinga peetel, ɗo jooɗi haa nder tummugel daneejum fefaaka, wala koɗume nder maajum. Ɓe ɗo laawira kosam, ɓe ɗo laawira karniri nyamdu, ɓe ɗo laawira gaari.

Ɓikkon worɓe fijooɓe "bol" ɓe ɗo fija "bol", ɓe ɗo waati riigaaji daneeji, ɗo vinndi nommbaaji ndaa woɓɓe feere do'’i, ɓe ɗo faɗɗi kammbasji ha nder geene, nda leɗɗe ndaa ɓoggi lantarki.

Yonde saare be dammuɗe tati ,be winndooji ɗiɗi ,jey jamɗe ndaa maadi man ,wala penti barannda man pusinga, ndaa ndotti haa yaasi.

Puccu bodejum mang. kosgal mako do habbi be banɗeji. Alama holli o nauni. Kosgal gotel ɗon mari nolɗe ɗanejum ha ɗow majum. Be ɗo wa’a puccu lamlam be ɗo wurna puccu.

Ranabout jippu jam je nastorde wuro yola, do mari tummude be horde hander majum je lope do bili ha do do mari bindi bokko bokko be nanta danejum be nanta bokko bokko da lesdi nigeria da ledde ledde da jamde lantarki security light.

Babaladde do dari hado gene, do mari gasaji ha yeso majum kango on lamdo ladde lamdo kala dabbawa woni ha ladde pat hulan mo.

"Sitepilar manga" nyolde balejum benanta ɗow man danejum ɗo jodi ha ɗow kwali on petel majum bo nyolde silver ɓe ɗo wata pin ha nder majum ɓe ɓiɗɗa pepaji ko nanta defte sekinga.

Suɗu, mahol be tatils ɗo senɗiti nolɗe ɗiɗi. bop lantarki guɗa ɗiɗi. Silim piopi. Ɗammugal petel je raga.

Babal sorugo nyamdu be jaram, ndaa babal laarugo tiivi, ndaa fulawaaji, ndaa leggal mannga, ndaa dammugal nastugo, ndaa lantarki.

Ɓingel debbo ɗo zani lalle jungo ɗiɗi fu o ɗo wati halagaje jungo ɗiɗi fu, o ɗo wati Agogo, o ɗo wati breslet ha jungo gotel o ɗo ɓorni limse atampa riga juɗɗum.

Bingel debbo do mori morɗi rufiti fere heɗi yeso. Ɗammuɗi oɗo mori fere hoti bawo. Oɗo borni riga bo ɗo jogi ke'esi mako be jungo gotel. Riga mako ɗo zani pucchi ɗo dari ha bawo fulawa mari hako bokko bokko.

Tanka juɗnga jey nyebbam ko ndiyam ɗo mari ba’irteɗum haa dow babal watugo ndiyam .Ɗon mari tayaaji mawɗi mawɗi ,guda jeego ɗon mari jamɗe haa dow maajum.

Leemu, kaabeji, baskooje. Leemu kaabeji ɓe ɗo sora dubu tati, baskooje dubu biyu da ɗari biyar. Nda piya, nda lemu fere haɗɗo, nda piya ɓokko-ɓokko.

Njamɗe huwurgo bana nanta pulaya, sukur diriva, be je maɓɓutugo koloba, be je fistugo. Pulaya peton peton.

Jib mota, ɗon mari taya takki ha ɓawo majum. Ɗo mari taya nai. Ɓaɓal hite, tirafikin lait, ɓoɗejum, ɗon mari gilas.

Mahol ɗo zani zane koy be zane himbe tato, ɗiɗo ɗo ha les koy man goto ɗo ha dow, ɗo vindi egg ɗo zani katun mahol wala penti.

Yonnde saare, ɗo mari mahol peetel bee nanta jamɗe bee nanta bana Jaare haa dow maajum, nden ɗon mari Bob lantarki e nanta fulaawa, leggal haa yaasi nanta leggal haa nder saare bokko-ɓokko nda Duule haa dow.

Sainbot hollata alama babal sorrogo nyamdu gertoɗe, ɗo zani gertugal ɗo winɗii nombaji telefon. Ɗo zani irin gertoɗe be sorrata be lekki gertoɗe. nda himbeji ɗo sala ha tsera mabbe.

Paspot goɗɗo ɗo jogi ɗo waati nder boro ɓalejum je dillugo vurtugo lesdi. Goɗɗo ɗo mara paspot ni toh vurtan leddi mako yaha lesdi fere dole o mara paspot.

Babal siyasa, nda goddo ɗo dari wati jompa odo wati aydikat ha ndaaɗe mako, hollata jam'iyawa nga o woni. Lartobe kuje siyasa. Nda saare be get, nda bubji lantarki be ɓogi hiite. Himbe, nda woɓɓe fere do jojjoɗi, woɓɓe fere do dari, nda mota.

Ɗebbo ɗo dilla ha sera lawol, oɗo faɗɗi paɗe boɗejum oɗo wati riga be sarla juɗɗum, oɗo jogi boro oɗo wati agogo, oɗo moɓi gasa mako hori ɓawo, nda madi sare be windo mari bogla prov, nda dammugal penti ɗanejum.

Ɗeftere novel winda nde david bath, ɗo zani koromje ɗiɗi je katako, ɗo wati humnere malafa ha dou mare inde mare automatic milliyoniya.

Lemu, abarba, benanta dukkuje ɓe ɗo seti vo'ini ɗo joɗi ha do plat ɓe ɗo nyama lemu, ɓe ɗo nyama abarba, ɓeɗo nyama dukkuje, ɓe ɗo hauta waɗa do frutsalat ɓe ɗo hauta waɗa frut jus.

Mbeɗu ɓe sanyi ɗum be bali nolde ɓokko-ɓokko be ɓoɗejum, be ɓalejum, ɓeɗo maɓɓira tummude, mbororo'en ɗo maɓɓira kosamji maɓɓe.

Computaji ɓikkon makaranta ɗo jaanga ko moi be jemum ha yeso mum, nda ɗereji maɓɓe ɓe maɓɓiti rowɓe be worɓe. Rowɓe ɗo wati himarji go to ɗo wati darugal, nda mallumjo maɓɓe ɗon labule nolde zargina.

Kemis babal sorrugo lekki, ko irin lekki keyehi je asibiti, ɓeɗo sorra lekki ha totton ko tufa bate ha totton.

Unordu rammuɗum gefe yewinga be gafrugal ha nder majum kiɗɗum, ɓeɗo una tattase, ɓeɗo una daddawa, ɓeɗo una tingere, beɗo una ɓokko, ɓeɗo una baskoje.

Ɓikkon worɓe tato, gooto ɗo turi hoosa nangan bol, o ɗo faɗɗi kamvas, o ɗo waati soks, o ɗo waati riiga jungo juuɗɗum, be nanta gjeren-wando. Gooto ɗo dari, o ɗo waati kamvas, o ɗo duhi gajeren-wando, ɗo be nanta riiga peetel, jungo walaa, gooto ɗo turi ha totton. Ndaa mawɗoojo maɓɓe ɗo dari nangi keesi, ɗo waati fesin-kap, ɗo moosa.

Mawɓe siyaasa ɗiɗo ɗo jooɗi dow korowal ɓokko ɓokko, ndaa tuutawal lesdi ɗiɗi, haa yeeso maɓɓe. Ndaa goɗɗo baature ɗo jooɗi waati kod, be nanta ɓoggol daande, o ɗo waati agoogo. Ndaa gooto ɗo waati hifneere, waati daarugal, o ɗo ɓorni jompa, o ɗo waati agoogo, o ɗo hawtindiri juuɗe maako, ndaa tuutaaje ɗiɗi, haa ɓaawo maɓɓe.

Babal sorrugo kareji naftirgo je waɗugo eksasais. ɗo jeri ha babal sorrugo majum. Ɗa goɗɗo ɗo ɗari, ɗaa kuceji waɗugo eksasais ɗo jeri. Je wal huwugo be lantarki.

Sainbot wa manga, ɗo zaani hoto kwaali libton jei topti, be nanta buuta be kofi sha’i. Den ɗon vindi anyi ka da kwazo nemi burinka be jamɗe lantarki.

Gaskuka je babal defugo mari tati; be gas gotel, bei lantarki. Ɗo mari babal kunnugo guda jego, ɗo mari babal sa’ugo kusel ovun.

"Maɗi julurde" Towɗum manga ɗo wadi tayis ayon ha yasi mahol ɗon mari windoji petel petel ɗon mari babal ilugo ndiyam paipe ɗo mari fulawaji ha yasi.

Deftere diina, je annabijo mohamad sallallahu aleyhi wa sallama ɗo windi de mesinja of piss windinga dalal qaasim albos, ngam jangugo ɓukkon makaranta anduki diina, nda defteji ɗo jeeri ha nder Kabot ha babal siigugo.

Ingel debbo yemmori morɗi ceudi be gasa juɗdi je kanti balejum juti sali bernde mako odo borni ga pink odo wati yeri bodo hokkiti bawo sankiti gasa man ha saka ɓawo mako.

Tummuɗe, mauɗi mauɗi be petel petel be horde do maɓɓi be beɗɗi. tummuɗe daneji do maɓɓi be beddi.

Fijoɓe bol worɓe ɓe nyami kofi. Goto ɗo jogi kofi manga o ɗo mosa. Oɗo wati riga zargiina ɓokko ɓokko ɓe ɗiɗi ɓalejum, ha jungo riga be ha dande. Oɗo wati garewol ɗo ɓalejum, nda woɓɓe fere ɗo ɓorni rigaji zargina ɓokko ɓokko, be nomba ji ha ɓandu sarlaji mabbe. Nda goto ɗo ɓorni riga zargina be sarla juɗɗum.

Tutawol lesdi fere ɗo mari zane nolɗe bokko bokko ha caka nolɗe ndiyam koi ɓenanta zane kode, Ɓalejum Ɓenanta ɗo karshe majum ɗo mari nolɗe bokko bokko.

Korom je joɗugo himɓɓe gotel gotel, be je himɓɓe ɗiɗi ɗi be filoji ha dou majum, ɗo mari bottin nolde ndiyam leddi be goldin colo, jungoji man ɗo mari kosɗe juɗɗi nda kekena pebji, nda goɗɗo.

Gasa juɗɗuum debbo ɗo mora, ɓeɗo mora mo kalaba nda debbo fere ɗo joɗi oɗo wati tawul ha bandu mako.

Kuje hewugo baskoje ko ta’ugo carots do ha nder laydaji majum nolɗe tati ɗum mari pink ɗidi nolɗe ndiyam goro didi zargina ɗidi be jamde ha dow man ɗo jodi ha dow kapet.

Nyebbam lotugo hore je shampo je robe do nder gora majum danejum, debbobdo jogi bedelli mako be lalle bedo lotta hore be majum ngam dikkugo gam labbango dotti.

Nyebbamji, je wujugo fere-fere, je rewɓe enenta urdiji je watugo ha ɓandu be watugo ha kare be nyebbam hore, ɗo jeri ha supamaket.

Mauɓe siyasa ɗo wati goto ɗo wati gare danejum be jompa, be sarla, be hufnere, ɗon mari ɗiɗi zargina sojajo ɗo ɓawo mako ɗo ɓorni kare soja ɗo wati humnere zargina, goto ɗo wati jompa, gare, be jompa, be sarla ɗon mari nanta zubi ha yeso majum, o ɗo wati daruwogal oɗo wati humnere nandu zargina nda woɓɓe fere ha ɓawo maɓɓe goɗɗo fere ɗo jogi waya nda mota nda mota manga ɓalewa.

Kankana ta'inga, abarba be ɓikkoi majum setinga, ta’inga, apple ɗo hauti babal gotel ha nder plate, nda fok sylve.

Boro je roɓe do jooɗii haa do kwali, nda fulawa ha nder bokoti do mari pindi boɗejum, nda bol haa sera maajum, boro do mari zip, do mari babal watugo ɓoggol juɗɗum.